Tankpaɣu toobu shee ka tipa nim ʒɛya tipa dibayi ka din toori tankpaɣu ka di toori niŋda ka boɣa biɛni ka zoya biɛni tankpaɣu maa zaɣ tankpaɣu n nyɛli

Doo o mini o bia ka bi bɛ bi duu ka bi niŋ tii n niŋ kaapu nim ni ka niŋ paanu n niŋ pileeti nim ni n zaŋ zali ka doo maa kpa ninkpara ʒiya ka bia maa gba ʒi yaɣali ka bia maa ŋmaai paanu maa n zaŋ niŋdi o baa nolini

Daani ka paɣaba ayi ka bi ʒɛya ka yino ʒɛ yino tooni ka yino ʒɛ yino nyaanga o yɛla liiga sabinli ka bi zaŋ leemu n pali gbambila n zaŋ zali ni painapuli ni kodu

Galamsee nima ka bi gbiri galamsee ka doo yɛ liiga piɛlli ka pili zipiligu o puli yaɣaya ka o du n tam zuɣusaa maa n lihiriba ka banbala nim maa gbubi bi taha n toora ka shab toora ka shab bi toora

dabba ka bɛ laɣim ʒe du'shɛli ni ka yino dabi tiŋa ni paɣa ka paɣa maa zaya o yela liiga piɛlli ka dabba maa gba ʒeya so yela oriinji ka bɛ gbaaigbaai kurigu shɛli n-zaya

Nanima ka bi gbuni lɛm nima n ʒiya ka bi to lɛm nim maa pili nanim maa ka nanim maa ʒiya ka bi kpambalibi ʒiya ka bi yɛri bi yɛltɔɣa ka bi gobi chinchina ka shab zaŋ so bi shɛhi ni

Dabba ayi ni paɣaba ayi ka paɣa maa zaŋ chinchini lo o nyɔɣu chichini piɛlli ka dabba maa so jinjiɛma ka gba so chichina ka bɛ wara ka paɣa maa be bɛ tooni ka yino be bɛ nyaanga ka dalibihi ŋmɛra ka o ʒi nyaanga dali bihi maa kala vakahali biɛni.

Duu ka paɣiba ni dabba ka bɛ ʒe dini ka shɛba ʒi tiŋa ka doo ʒe zuɣusaa ka paɣa so ʒi tiŋa ka teegi o nuu tiriti doo maa ka so ʒi m-baɣi o ka lihiri o nini ni paɣa maa zabiri yelo do so ŋun gba lihiri doo maa nini ni maa o gba zabiri yelo.

Duu ka niriba be dipuuni ni paɣaba ni dabba ka doo zaya ka jenalisi nima ka bɛ zaŋ sipiika nima n zaŋ kpa o noli ka o yera ka do'so ʒia o zuɣu sunsuuni mali zabiri kpansi maa ka zabiri do'so ŋun yeri maa o ka zabiri.

Duu ka paɣa ʒiya ka gbubi kopu ka tii bɛ kopu maa ni ka paanu bɛ pileeti ni tam o tooni ka buku paya ka koins pa kuɣi zuɣu ka laa tamya ka mori bɛ laa maa ni di kala nyɛla zaɣ vakaɣili ka bin ʒiɛ pa teebuli maa zuɣu

Paɣa ka o zaŋ kuripooti zali ka zaŋ silba tam di zuɣu ka zaŋ binyaarigu loɣa dinni ka dalbili ʒɛ o luɣuli ka o ŋmahari bini n chimdili yaari niŋdi tahapoŋ ni ka tahapoŋ maa tam bokati zuɣu ka piɛɣu ʒɛ o luɣuli

Galamsee nima ka bi chɛŋ ti niŋdi galamsee ka bi gbi tankpaɣu maa n bɛ kuligi ni n paɣara ka so gbubi ŋmani n toori kom niŋdi gnambili ni ka gbambihi ʒiɛhi ka di ʒɛnʒɛya ka so ʒɛ di nyaanga ka yɛ liiga ʒiɛ ka doo tam zuɣusaa ka yɛriba

Daani ka bi zaŋ akooch n pa teebuli zuɣu ka zaŋ anbirɛla n to nimaani ka doo ʒɛ akoch maa gbuni ka do so gba kanna ka yaagi o gbali ka pili zipili piɛlli ka do so bɛ o nyaanga ka yɛ liiga yɛlo ka loori piɛlli ka di paaki ʒɛ o nyaanga ka so gba lɛbigi o nyaanga

Kom moɣali n nyɛli ka di doya ka dabba ayi ka bi zaŋ ŋarim maa n kpɛ kom maa ni ka yino ʒi tooni ka yino ʒi nyaanga ka bi zaŋ piɛɣu n tahali ŋarim maa ni ka shab gba ʒɛ yaɣali ha di taɣala ŋarim maa ni

Ka niraba ʒiya ka paɣa ka o ʒɛya luɣu shɛli polo o ni ʒɛya maa zuɣusaa bi peenti lila kala biraawn ka tiŋ maa o ni shihiri shɛli polo maa ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka bin ʒi teebuli shɛli gbuni maa ka di nyɛ zaɣ tankpaɣu ka paɣa gbaahi o zabiri ka doo wuhi o maŋa